poletika yaa mayyaate yinummoro gobba gashshitinori gobba hiitto assine amande hasaawinsanniro manna ma gara hasaawinsanniro hasaabbanno hasaawa konne poletikaho yinanni.

maashinubba yaa mayyaate maashinubba addi addi daniti no lawishshaho haqqa dartanno maashine no. hattono la'nummoro waa baattote giddonni unte fushshitano maashine no.

Giwirinnaho yaa mannu baatto loosire galino gara giwirinnaho yinanni hattono saada ce"e allaa'linoha giwirinnaho yinanni

muronna laalo yaa mayaate murote yaa mannaho lowo geeya hasiissannote mannu foolanno ayaare murotewiinni afiranno sagaleno murotewiini afiranno laalo kaayiini murotewiini afi'neemo sagaleti woy gumati

Umu danancho yaa kalaqamunni kaaliiqi meyaaterano ikko labbaahurano maganu uyinoho yaate. Umu dananchi lowo geeshsha mannaho hasiisanno.

biifisa yaa mayyaate biifisate yaa mitto bayiicho biifanno garinni biifinse seesiinse mannaho illete la'ate baxisanno garinni biifisa hattenne biifisate yinanni.

adawu agaraano yaa mayyate adawu agaraano yaa la'nummoha ikkro gobba gobbate ledo qasantannokki gede gobbate qacce agartannoreeti.

Seensile yaa addi addi garinni goowinkera biifare wodhine uminkera hatto biifanore wodhine seenseemmo gara seensileho yinanni.

egenshishshan yaa mitto bayiicho mannu afara hasi'ne woy mittoricho mannu afara hasi'ne qaalunni ikko borrotenni xawinsanniwa egenshiishshaho yinanni.

faashinete yaa yanna yannantenni soorrantanni daggannote kurino uduunnu faashine hattono koatete faashine yanna yannatenni soorrantanni dagganno.

Loosoho ya manchu beti woliqasi fushi woxesino fushe losaniha loosoho yinanni manchu betti buximate fulate loosu lowo gesha hasisano

Sagale yaa mayyaate manchi beettira ikko saadate sagale hasiissanno sagale iteeti manchu ikko saada lophannohu sagale konnira lowohunni hasiissannonkete

Sumuda yaa mayyate, sumudaho yaa mite biironi wole biiro badate borrotenni xawinseemmowa hakkone sumudaho yine woshshinanni.

adawu agaraano yaa gobba gobbate ledo gaance kalaqannokki gede hatto gobba diinunni horrantannokki gede agartannore adawu agaraano yinanni.

hodhishshaho yineemmohu mittuwiinni wole bayicho harate kaa'lannonkeho hodhishshaho yineemmori kaameelu xoqqi xoqqe hattono iimaanni harannohu horophillaho yaate.

Booharran mereerisha yaa biifanowa mitto dariga ha'ne Lekka milli assina'nan Biifanore la'nan Boohara hatee booharanni mereerisha yinanni

Afantino gashaanona anuwate yinaniri gobbate coyi coyidhe tirtinore hattono gobba gashitinore afantino gashaanonna anuwwa yinani.

afantino gashshaanonna annuwa yaa gobbate gashshitinore hattono gobbate leeltinore hakkuri coyee coydhe tirtinore afantino gashshaanonna annuwa yinanni.

daddaloho yaa mayyate manchi beettira daddalu hasiisanno yaate qolle ka'ne hidhine qolle hira hakkonne daddaloho yine woshshinanni.

mininna dubbu saada yine saada lamewa gaammanni mini saada mine heedhannoreeti lawishshaho meichu gerechu mini saadaati dubbu saadaati kayiinni dubboho heedhanno doobbiichu amboommi yaate.

babbaxxino dani uduunnichooti yineemmohu siwiilunni loonsoonni uduunneeti kunino meesane haanto qotto madooshu kuri baalu babbaxxino dani uduunneeti.

maashinubbate yinanniti addi addi danite lawishshaho baattote giddonni waa unte fushshitannota hottono babbaxitino maidinna giddonni fushshitannota maashinete yinanni.

hijaaraho yaa mine minu aana ale qolle minnanni ha'naniha hakkonne hijaaraho yine woshshinanni mine siwiilunni kinchunni minnanniho yaate.

Mininna birote udunicho yinemohu Minne hooronsinemohi lawishaho sagalle wodhine intemoha xarapheza adhinumoro biroteno xaraphezu hasisano yatte kuurri mininna birote udunicho yinemo

giwirinnaho yaa mannu baatto loosire galino gara hattono saada ce''e allaa'linoha hakkonne giwirinnaho yine woshshinanni.

godo'le yaa mayyaate godo'le yaa wedellu wedellu ledo gaamo gaamotenni ikkite gare garetenni godo'litannota hattenne godo'lete yine woshshinanni.

maashinubba yaa mayaate baatotte giddonni waa unte fushitanno mashiinete yinanni hattono uduune haayiishirate horonsi'neemota hatenne mashiinete yinanni

Hara yaa mittuwiinni wolewa harate. Daa"atto yaa kayinni kaaliiqi kalaqamunni kalaqinowa hattono mannu kalaqinowa mare daa"atate. Darama yaa kayinni qarunni mitte gobbanni wole gobba harate.

daganna maate dagate yaa maatete gambooshsheeti hamata manna gamba assine dagate yinanni maate kayiinni mittu mini giddo heeranno manna maatete yine woshshinanni

hodhishshaho yaa mannaho lowo kaa'lo aannoho hodhishsha horoonsi'ne mittu bayiichinni wole bayiicho harate lowo geeshsha hodhishu mannaho horo aanno.

Seesa yaa mayyate, seesa yaa biifate,e"ee mittoricho albinkera buudhine hattono umonke amaxine biinfe seenseemmo garati yaate.

baattote ofollonna xagge yaa baato kalaqamisenni xaggeefantannite boona, bobodda, ilalaame, xe"ichaame baatote ofollanna xagge yinanni.

mini uduune yaa mine sagale qishirate horonsi'neemoha ikko waa woxxine agate horonsi'neemoha kuri baalankanni mini uduune yinanni.

Dadaloho yaa hirana hidhate hayyooti mitoricho hidhine qolle hirani qole hidhinani dadalani dadalo dadaloho yinani

Minina biirote udunichoti yineemori mine ikko biirote horonsineemoha hakkone minina biirote uduunicho yine woshinani

sicconna badooshshe yaa mitte gobbaha ayiimmase mayiimmase xawisate hasi'niro sicconna badooshshe horonsi'nanni yaate.

superimarikeetete mirte yinanniri addi addi angeemmore ikko buudhineemmore ashshange suuqete worreenna mannu hidhannoha superimaarikeetete mirte yinani

egenshiishaho yaa mannaho afanno garinni egensiinsanniwaati mitto bayiicho mannu afate hasi'niro borrotenni ikko qaalunni egensiinsanni.

murote yaa manchi beettira sagale murotenni afi'nanni hattono manchi beeti dancha ayaare afirannoho murotewiini yaate.

giwirinnaho yaa mannu baato loosire galino gara giwirinnaho yinanni hattono saada ce"e alaa'linoha giwirinnaho yine woshshinanni.

Borrote uduune yaa mayyate, borrote uduune yaa mannu borreesirate horonsiranoho lawishshaho biire dafitaru hattono irsasete.

Rosoho yaa lophote xintaati roso rosateni lowo egenno afinani roso rosino manchi gobba gashara dandaano gobasi lossano umosineento woyeesano yaate

maashinubba mayyaate yinummoha ikkiro dawaro'ya tenneeti maashinete yaa baattote waa unte fushshitannota maashiinete yineemmo hattono, uduunne hayishi'neemmotano maashinete yineemmo.

baadi xagga yaa mayyaate baadi xagga yaa mannu sagalete giddo sagale coommishirate wodhannota hattono xiwammiro xaginaateho horoonsi'nannita baadi xagga yinanni

mma'note yaa mannu kalaqinosiha kaaliiqasi amma'ne heerannno garaati mannu xaa yannara kalqete kalaqoteno sagadanno kayiinilla kaaliiqira sagada hasiissanno.

Baattote ofollonna dhagge yaa mayyate, baattote ofollo kalaqamisenni mittowa heeshi yitinote mittowa gotimamete mitto isini umisenni buusa kalaqidhinote yaate.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yine saada lamewa gaamani mini saada yineemmori mine heerano saadati dubbu saada kayinni dubboho calla afantanoreti.

hijaaraho yaa mayyate yinummoro mine mine minu iima ale qolle gotti assine minnanni ha'ananniha hakkonne hijaaraho yine woshshinanni yaate

Loosoho yaa mannu hunkesi fushe hattono woxesi fushe loossanoha hakkonne loosoho yinanni manchu beetti buximate fulate loosu hasiisano.

odoo yaa mannu mimmitisiwa gamba yee hasaawanno hasaawaati xaa yannaara odoo haammatu garinni afira dandiineemmo televizhiinetenni raadoonetennino afi'neemmo

dadaloho mayyaate? daddaloho yaa manchi beetti heeshshosi woyyeessirate yee loosanno loosooti yaate la'nummoro mittoricho hidhine qolle hirranni tirfi'nanni daddallanni yaate

Loosoho yaa mayatr yinumoto loosu manchu beetti heesho lowohunni sooranno manchi bretti loosa hoogiha ikkiro buxximmatewinni fulla didandanno

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate? gobbate leeltinore gobba gashshitinore coye coyiidge tira egentinore hakkuri afantino gashshaanonna annuwa yinanni

murote yaa kalaqamunni kaanseenna ikko kaansikkinii fultannote murotewiinni manchi beetti sagale afi'neemmo hattono foolleemmo ayyare murotewiinni afi'neemmo.

kalaqona qooxeesaho yaa mayaate kalaqo kkalaqamisenni kaaliiqi kaliqinota hattenne yaayiisotenni ikko waayiinni diwanttinnota kalaqonna qooxeesaho yinanni

maxaaffa addi addi borre giddose amaddinote maxaaffa nabbawatenni manchu lowohunni egennammo ikkanno yaate maxaaffa addi addi horora kaa'lo uyiitannonke.

mininna biirote uduunnicho yineemmo woyte mine horoonsi'neemmoha ikko biirote horonsi'neemmohanno mininna biirote uduunnicho yinanni yaate

Muziiqaho yaa babbaxewo danihu mannu faarsoteno ikko sirbaho muziiqa horonsirano lawishshaho muziiqaho yineemmori gitare shafo susule muziiqaho.

seensille yaa mayaate biifannore goowinkera woxxine hattono angankerano woxxine biinfeemo gara seensille yine woshshinanni

Maxaafa Maxaaffa yaa adi adi borro gidose amadinota maxaaffate yinani mannu maxaafa nabawateni lowo geesha horo afirano maxaafa gidose lowo egeno amadinote.

owaantete yaa haammatu danite mannaho addi addi kaa'lo assitannote kurino mannu owaante afirate fayyimate owaante uynanniwa hara hasiissanno

biifisa yaa mitto bayiicho biifanno garinni biifinse mannaho illete la''ate baxisanno garinni biifinse worroonniwa konne biifisate yinanni.

muuziiqa yaa mayyaate muziiqaho yaa mannu hedosi xawisate muziiqa horonsire faarso faarse hattono sirbaho muziiqa horonsire iibbishanno

Siccona badooshe yaa mitte dagaha woyi mitte gobbaha ayimasenna mayimmase bade xawisanoha hakonne sicconna badooshe yinani

Loosoho yaa mayyate, loosoho yaa lowo geeshsha manchi beettira hasiisanoho loosoho yaa mannu wolqasi fushe woxesi fushe hunkisinni loose heerano garati.

hodhishshanna yaa mayyaate la'nummoha ikkiro haammatu dani hodhishshi no mitte basenni wole base harate hodhishshu hasiisannonke kaameelu hattono horophillu hodhishshaho

Mininna birotte uddunicho yinnemo woyitte minne iko birrotte hooronsinemohha mininna biirotte uddunicho yinne woshinanni

maashinubba yaa addiaddi horo uyiitanonkete lawishshaho baattote giddonni waa unte fushshitanno maashine hattono uduunne haayiishshitanno maashineeti.

Muuziqaho ya manu babaxiwo garinni siribaho ikko faarisote horonsiranoho, kunni muuziqinno gittare hatonno suusulete yaate.

Ama`note yaa mannu kalaqinosiha kaaliqasi magansiranoha hakone amanote yinani xaa yanara kalqete haamatu dani ama`no no yaate

Muziiqaho yaa mayyate? muziiqaho yaa mannu faarsote ikko hattono sirbaho muziiqa godo'lanni faarsanno ikko sirbano gara muziiqaho yinanni.

seensilleho yaa mayyate seensilleho yaa addi addire goowinkera biifannore worqe laweere hattono birra laweere wodhine angankereno biifannore wodhine seenseemmo garaati yaate.

Amma'no yaa mayyaate? amma'no yaa mayyaate yinummoha ikkiro manchu beetti kalaqinosiha kaliiqasi magansiranno gara hakkonne amma'note yinanni

hayyonna bude yaa mayyaate hayyote yaa mittoricho egennotenni loonsanni garaati budeho yaa kayiinni mitte dagaha balchoomase xawisanno.

borrote uduunne yineemmori addi addi borrora horoonsi'neemmohu lawishshaho dafitaru biire irsaase kuri baalunku borrote uduunneeti.

tuqu xadooshshe yaa mayyaate? tuqu xaadooshshe yaa la'nummoha ikkiro mannu xaa yannara babbaxxeyo garinni yanna abbitinore feesibuuke inistagiraamete yinannirinni hasaawanno gara tuqu xaadooshshe yinanni

Faashinete yaa yanna yannatenni soorrantanni daggannota hattono yanna yannatenni woyyeessinanni abbinannita faashinete yinanni. Uduunnu faashineno hattono koattete faashine no yaate.

hara yaa mittu olliini wole ollaa harate daa"atto yaa kayiinni mittowa biifannowa kalaqamunni ikko mannu loosinoha marre daa"atate darama yaa kayiini mittowa qarru iillenna wolewa harate.

egenshiishsha yaa mitto bayiicho mannaho xawisate hasi'ne borrotenni ikko qaalunni egensiinsanniwa egenshiishshaho yine woshshinanni

muziiqaho yaa mannu hedosira daynore xawisate muziiqa horonsiranno moziiqu xaa yannara addi addi daniho suusulle maasinqo kuri baalu mooziiqaho

Odoote yaa mayate, manu mimitisi ledo xaade hasawanno garatti, gobba ma afidhino yaani, gobba ma galitino yaanni mimitu ledo odoo xa'mamanni hasawanno yaate.

daganna maate dagate yaa haamata manna mitte gobbara heranoha dagate yinanni maate kayiinni mittu mini giddo heeranno mannaati kurino aruunna aree, oosote yaate

baadi xagga yaa mayyaate baadi xagga lamu garinni tira dandiineemmo xibbaho xagicho horoonsi'neemmo yaate hattono sagale coommishirate baadi xaggano wodhineemmo.

Sagale ya mayate sagale ya manchu betira heshosira lowohunni hasisano manu sagale itatenni lubbotenji hetanno hatino sadda misano yatte

baattote ofollonna dhagge yaa mayyaate? baattote ofolo kalaqamisenni mitowa ilaalaamete mito xeichaamete mitowa umisenni buusa kalaqidhinote yaate

Daaganna maatte daagatte yaa maattette gaanbishetti maatte kaayinni mittu minni giddo heerano manna maattette yinanni mattette yinaniri annaho ammatte ossotte yaatte

Ama`note yaa mannu kalaqinosiha kaaliqasi ama`nano yaate babaxewo garini mannu ayiriyne aani magansiranoho ama`no

koatte yaa lekkanke utu qasannokki gede hattono lekkanke gufichu afirannokki gede lekkankera wodhineemmota koattete yine woshshinanni.

Loosoho yaa manchi beeti wolqasi fushe woxesino fushe loosanoha loosoho yinanni, manchi beeti buxximatte fulate loosu lowo geesha hasisano

Sagalete yaa manchi beetira lophphtoe hasisano manchi beeti saglea itateni lubbote heaerno saagle xibbano gargartanonke yaate

maxaaffate yaa addi addi borro giddose borreessinoonnite addi addi egennaammi maxaafa borreessite wortinota hattenne maxaaffa nabanbe horo afi'nanni.

saffote latisha yaa mayatte safotte latishi yaa manaho babaxitewo horo anoho yatte lanumoha ikiro wayyi dogo cabichu saffote latishati

Minena galani mine mineho yaa minne worena heranoho galani mini kayini mine manu iko sadaa galtanoha galani mine yinani.

Baattote ofollanna dhagge yaa mayyaate? Baattote ofolo yaa kalaqamisenni mitowa heeshshi yitinoti mitowa gotti yitinota hattenne baattote ofollonna dhagge yineemmo

baattote ofollonna xagge yaa mayyate baattote ofollo addi addi xagge giddose amaddinote lawishshaho baatto mitowa xeichaamete mitowa ilaallaamete yaate.

politikaho yaa gashshaano manna hiittoonni amande gashshinanniro hasaabbanno hasaawa hakkonne politikaho yine woshshinanni yaate.

Muronna laalo yineemo woyite, murotewinni fooleemo ayyeere afi'neemo hatono inteemo sagale murotewinni afi'neemo, laalo kayinni murotewinni afi'neemo sagale gido mitete.

superimaarikeettete mirteeti yineemmoti haammata daddalo giddose amaddinote sagale ashshange hirraanniwa hattono angannire hirranniwa superimaarikeettete mirte yine woshshinanni.

boohaaranni mereersha yaa mitto bayiicho biifanniwa marre mininni fulle wolewa ha'ne boohaarranni hasaambanni biifannore la'nanni yanna sayiisate.

amma'no yaa mayaate amma'note yaa mannu kaliiqasi magansiranno garaati maganoho ayirinye aanni shilqo shiqishiranni magansiranno gara amma'note yinanni.

Booharanni mereerrisha yaa mayate, manu lekka mili asiranni marre biifano bayicho offolle illete la'ate baxxisanore hakone la'anni booharanowati

Muronna lalo ya mayate murote ya sagale uyitanonke sagale afinemi murotewinni hatono ayare folemota muroyeeinni afinemo lalo kayinni muretewinni afinemo gummati

Loosoho yaa manchi beeti kaaliqinno hunkite iti yino daafira huunkiisini fushe birasino fushe woliqasino, woliqasino fushe loosanoho

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate gobbate leeltinore coyee coyiidhe tira egentinore hattono gobba gashshitinore afantino gashshaanonna annuwaho yinanni.

Agatote yaa haamatu daniti no dimbisanno agatono no dimbisanokkitino no lawishaho lasilaasu dimbisanokki agattotti, haraqqr kayinni dimbisanote yaate

daddaloho yaa hiranna hidhatete garaati mittoricho hidhine qolle hirraanniha hakkonne daddaloho yine woshshinanni.

maashinubba yaa haammatu danite lawishshaho baattote giddonni waa unte fushshitano maashine no hattono uduunne haashitanno maashine no yaate.

safote latishsha yaa mannaho addi addi kaa'lo aannoho lawishshaho doogo caabbichu wayi hattono rosu mini kuri baalu safote latishshaati

mini uduune yineemohu mine horonsi'neemo uduuneeti kurino midhashsho, meemo, jawanu hattono badiroho yaate.

muronna laalo murote yaa mannaho sagale murotewiinni afi'nanni hattono ayyare foolleemmota murotewiinni afi'neemmo laalo kayiinni murotewiinni afi'neemmo sagaleeti.

mininna biirote uduunnicho yineemmo woyte mine ikko biirote horoonsira dandiineemmoha hakkonne mininna biirote uduunnicho yinanni

Hodhisha yaa mayate, hodhishu mite basenni wole base harate lowo geesha kaa'lo aano'nke yaate lawishaho kaamelunni mite basenni wole base ha'neemo.

Mini uduunichi mine horonsinemoho yaate lawishshaho mixashsho midaano jawanu worime badiru mini uduuneti.

Agatote yaa adi adi daniti no lawishshaho farshu agatote hattono haraqe agatote biiru agatote lasilasu agatote yaate.

sagalete yaa manchu beettira lowo geeshsha horo uyiitannote sagale manchu beettira lowo geeshsha horo uyiitanno sagale itatenni mannu lophanno.

amma'no yaa mannu kalaqinonsaha kaaliiqqasi amma'ne heeranno lawishshaho tenne kalqete haammatu dani amma'no no yaate.

Goodo'lette yaa mannu ga'mo ga'motenni ike goodolanotta goidolette yinanni weedellu weedellu leedo ganba yitte ga'mo ga'motenni gaare gaarrtenni xaade goodolitanotte yaatte

Seensileho yaa biifanno gaarinni umonke amaxinne uminkera biifarre wodhine goowinkerano haatonni biifanore wodhine biifanno uddinne seensemo gaara seensileho yinanni

ko"attete yaa lekkankera biiffankera wodhineemmote hattono lekkanke gufichu ganannokki gede utu lekkanke qasannokki gede wodhineemmota ko"attete yinanni

Minninna birrotte uddunicho yinnemohu minne horonsinemohano iko birrotte horonsinemoha lamenkawa horonsinemoha ganba asinne minninna birrotte uddunicho yinnanni

politikaho yaa gobba gashshitino gashshaano manna hiittoonni coydh ammanchishshanno gara hakkonne politikaho yine woshshinanni.

mini uduunneeti yineemmohu mine horonsi'neemmoho lawishshaho mixashsho sagale raisirate horonsi'neemmo, hattono maaqqe, hattono meemo kuri baalu mini uduunneeti.

Hara yaa mituwiini wolewa harate. da'ato yaa kalaqamunni ikkinore manu loosinore da''atate darama kayini mituwinni wole goba fule harate

boohaarranni mereersha yaa mayyate boohaarranni mereersha yinannihu kalaqamu kaaliiqi kalaqinoha ikki mannu loosinowa marre biifino darga boohaarate yaate.

Loosoho yaa mayate, loosoho yaa manchi beetti woliqasi fushe woxxesi fushe loosanoha hako'ne loosoho yinanni loosu manchu beetto lowohunni biifissano

Sumudaho yaa mite uurinsha wole uurinshawinni badate hasine hakone wo'rremoha borrottenni xawinseemoha sumudaho yine woshinani

borrote uduunne ya mayyate addi addi borro borreessirate horonsi'neemmo lawishshaho biire dafitaru hattono irsaase kuri baala borrote uduunne yinanni.

safote latishsha yaa xintu latishshaati yaate mannaho safote latishshi lowo geesha hasiisanno safote latishshaati yineemohu rosu mini, fayyimate uurinsha hattono waaho yaate

giwirinna yaa baatto loosire galate hattono saada ce"e alaa''la giwirinnaho yine woshshinanni giwirinnu lowo geeshsha hasiissannoho.

Afanitino gashanonna anuwa ya mayate gobatte lelitte hatinno gibayye lowohunni afansha adhitinore coyye coyidhe tiritinore hakuri afanitino gashanonna anuwa yinanni

Daganna maate, daga yaa maatete gamboosheti, haamatta manna gamba asinne dagate yinanni, maatte kayinni anana, ama oosote yaate

Ama'note yaa mannu kalaqinosiha kaaliiqasi ama'no garunni ama'ne heerano kaaliiqisira shilqo shiqishanni ayirrinye aani ama'ne heerano.

Haara yaa miyyu ollinni wolle olla haaratte daato yaa kayinni kaalaaqamunni kaaliqi loosinowa marre daantanni leelatte daaramma yaa mitye baseenni wolle basse qaarunni haaratte

politikaho yaa gobba gashshitino gashshaano annuwa hasaabbanno hasaawaati adda ikko kapho politikunni coydhe manna ammansiissanno garaati.

seesa yaa biifate uminkera addi addi garinni biifannore biifisinne umonke amaxxine hattono biifannore uddi'ne saasate.

muronna laalo yaa mayaate yinummoha ikkiro muronna laalo manchi beettira lowo horooti murotewiini sagale afi'neemo hattono fooleemo ayyare murotewiini afi'neemo laalono intanni gummati.

koatete yaa mayyate koatelekkankera wodhineemmote lekkanke utu qasannokki gede hattono lekkanke biiffino garinni biiffe heedhsnno gede koate hasiissannonke

Sumudaho yaa mitte uurinsha wole uurinshawinni badate hasi'ne woraniha hako'nne sumudaho yine woshinanni yaate.

koatete yaa lekkankera wodhineemmote lekkankera lekkanke biiffanno garinni wodhineemmota hattenne koattete yine woshshinanni yaate

Godo'le yaa la'numoha ikkiro bire yanara seenu godo'le hatono labalu godo'le yine woshinaniri haamata sidamu affinni gado'lete danni noo

daddaloho yaa hiranna hidhate garaati mittoricho hidhine qolle hirranni hattono hidhinanni hirranni hirreemmoho yaate.

Seesate yaa mayaate umonke biifano garinni biifinse amaxine hatono biifawo udano udine biifawo garinni ssensanni garati yaate

Muronna laallo, murote yaa manchi beettirra iko saadate lowo hototi, murotewinni sagale afi'neemo, hatono foollanita ayyere affi'neemo yaate. Laalo kayinni murotewiinni affi'neemo sagaleti.

Elekitironikise yaa caabbicho uuyitanonke hatono bilibilatte horonsi'neemotta bilibilanchote yinanitta elekitironkisete yine woshinanni.

Koate yaa lekankera wodhineemote xaa yanara adi adi koatete dani no, leka'nke utu qasanokki gede gufichu leka'nke gananoki gede koate lowo geesha horo uyitano'nke

Giwirinaho yaa hatono baato loosire gala hatono saada ce'e ala'lla giwirinaho yine woshinanni yate

daddaloho yaa hiranna hidhate hayyooti mittoricho hidhine qolle hirreemmoha hakkonne dadaloho yine woshshinani

daganna maate dagate yaa maatete gambooshsheeti haammata manna woyi mitte gobbara heeranno manna dagate yinanni maate kayiinni mittu mini giddo heeranno mannaati.

giwirinnaho yaa saada ce'ne allaa'line hee'nanniha giwirinnaho yinanni hattono baatto loosire gala giwirinnaho yine woshshinanni.

Odoote yaa babaxiwo hassaawa manu mimitisi ledo kaliqqrte dafira ikko mimitinsa ledo gamba yee hasaawano hassaawa odootte yinanni

Elekitironikise yaa mayaate elekitronkiise haamata garin loonsoonite lawishsha lapitope yinayire hatonno silke kuri baalu elekitironkiste yaate

Ha'ra yaa mitu olliini wole olla ha'rate daa"atto kayinni mittowa kalaqamuni biifanowa ikko mannu loose biifisinowa marre daa"attani leellate, darama kayinni mittowichini qarru iillenna wole base daramate.

daddaloho yaa mayyaate daddaloho yaa hiranna hidhate garaati mittoricho hidhine qole birra tirfi'ne ka'ne hireemoha daddaloho yine woshshinanni.

Odoo yaa manu mimitisi ledo goba ma galitino goba ma hosino yaani hasawano gara odoote yine woshinanni yaate.

Mini uduune yaa mine horonsi'neemoho lawishshaho waa wodhate Horonsi'neemoho hattono waa agate horonsi'neemo uduune sagale wodhate horonsi'neemo uduune mini uduune yinanni

Owaantete yaa mannaho addi addi kaa'loshshe assate mannaho caabbichu hasiisanoho hattono doogo hattono waayi kuri baalunku mannaho owaante uyinanniho.

amma'note yaa mannu kaaliqasi kalaqinosiha amma'nanno mitu kayinni kalaqo kaliiqaati yee amma'nanno alamete haammatu dani amma'no no

seensilleho yaa biinfilleho yaate goowinkera babbaxinore wodhine hattono biifanno garinni uddano uddi'ne seenseemmo garaati.

hodhishshaho yaa mayyaate mitte basenni wole base harate hodhishshu lowo geeshsha hasiisanonkeho bire yannara mannu gaangotenni farashunni haranno xaa yannara kayiini kaameelunni hatto horophilunni haranno

koatete yaa mayyate mannu lekkasira koatte wodhara biifinsoonnite koatete yaa lekkankera wodhineemmota koattete yine woshshinanni

Faashinete yaa yana ya'natenni soorantanni daganote, lawishaho koatete fashine hatono uduunu faashine yana yanatenni soorantanni dagano

hara yaa mittuwiini wolewa harate daa"atto yaa kayiinni mittowa marre daa"atate darama yaa kayiinni mitte gobbanni wole gobba qarrunni harate.

Hara yaa mitu oliinni wole olaa harate, daa'atto yaa kayini mitowa biifanowa marre daa'atate, darama yaa mituwichinni qarunni wole goba harate

afantinno gashshaanonna annuwa yaa babbaxiyoo garinni gobbansara leeltinore babbaxino coye coyeexe tira egentinore hattono gobba gashshitinore afantinno gashshaanonna annuwa yinanni.

godo'lete yaa mannu gaamo gaamotenni ikke god'lannote bire yannara labballunno ikko seenu addi addi garini godo'lanno yaate.

Eggenshshishshaho yaa mayate mito bayicho xawissate hasi'ne woyi manaho leellishate hasi'ne borrotenni ikko qaaluni eggeenisisanniwa eggeenshishaho yinanni

mini uduunne yaa mayyaate mini uduunne mine horoonsi'nanniho waa wodhate horoonsi'neemmoho sagale wodhate horoonsi'neemmoho sagale qishirate horoonsi'neemmohano mini uduunnichooti yinanni.

kalaqonna qooxeessaho yaa kaaliiqi kalaqunni kalaqinowaati baatto addi addi kalaqo giddose amaddino yaate qooxeessu kayni kalaqonniwa afamannoho.

Minenna galanni mine, mineho yineemo woyite mi'ne worre aguroniho, galanni mini kayini mine manu iko saada galitanoha galani mine yinanni

owaantete yaa mannaho addi addi horo uyinanni garaati xaa yannara gashshootu widooonni afi'neemmo owaante haammatate kurino fayyimmate owaante uyinanniwaati

rosoho yaa lophote xintaho yinanni roso rosatenni manchi beetti egenno afiranno hattono gobbasino lossanno umosineetosino lowohunni woyyweessanno yaate

koatete yaa lekkankera wodhine biinfeemmota hattono lekkanke utu qasannokki gede hattono lekkanke gufichu afirannonkekki gede ka'litanonkete

owaantete yaa mannaho addi addi kaa'lo uyiinanni garaati lawishshaho doogo hattono caabbichu horo wayii hattono fayyimmate owaante kuni baalu owaantete

Muro manaho lowo horo uyitano murotewiini sagale afi'neemo hatono foolemotta dancha ayyere murotewiini afi'neemo yaate

Safote latisha yaa manaho adi adi garini horo aanoho lawishshaho caabichu hatono doogo fayimate owaante uyinaniwa kone baalanka safote latishaati yineemo.

agatto yaa mayyate agatto lamu garinni la''a dandiineemmo dinbissanno agatto yine hattono dimbissannokki yine woshshineemmo yaate lawishshaho dimbissanno agatto la'nummoro haraqete.

minenna gallanni mine yaa mineho yaa minne worre agurroonniho gallanni mine yaa mannu woye saada galtannoho

umu danancho yineemmohu maganu kalaqamunni kalaqinoho meyaaterano ikko labbaahurano kaaliiqi biifanno garinni umu danancho biifise kalaqinoho.

daganna maate dagate yaa haammata nmanna gamba assine dagate yinanni maate kayiinni mitto mine heeranno manna maatete yinanni.

Mininna dubbu saada yine saada lamewa gaamanni, mini saada mine heedhanoreeti lawishaho mini saada yineemori lalloho dubbu saada kayinni dubboho heedhanoreeti

bunu minenna sagalete mine bunu mine yaa buna ganfe hirranniwaati sagalete mini kayiinni sagale loonseenna mannu birrisinni mare hidhe itannowa sagalete mine yinanni.

Mininna dubbu saada yine saada lamewa gaammanni, mini saada mini saada mine galitanoreeti, dubbu saada kayini fubboho calla heedhanoreeti yaate

Seesate yaa mannu biifano garinni umosi amaxe biifano garati albahono biifanore assi'ne seessa hatene biifate woyi seessate yinanni.

Muronna laallo, murote yaa manaho lowo horo uuyitanote, murotewinni ayere afi'neemo hatono sagale afi'neemo, laallo kayinni murotewiinni afi'neemo gumati

borroye uduunne yineemmori borreessirate horonsi'neemmo uduunneeti

Hodhishsha yaa mayyate hodhishshu mite baseni wole base haare haranonkeha hakkone hodhishsha yineemmo lawishshaho kaameelunni mite baseni wole base ha'ra dandiineemmo yaate.

Afantinno gashanonna annuwa yineemori gabbate leelitinoreti lawishaho gobbansara lowohunni daafurite dafinore afantino gashanonna annuwa yinanni

ijaaraho yaa mine minu iima ale qolle gotti assine minanni ha'nanniha hakkonne ijaaraho yinanni ijaaraho yaa mine siviilunni ikko kinchunni minanniho

Owaante yaa mayyaate owaantete yineemo woyte mannaho addi addi kaa'lo assinanniwaat lawishshaho gashootu widoo assinanni Kaa'lo Fayyimate owaante uyinanniw hattono rosu mineet yaate

daganna maate yaa dagate yaa maatete gamboosheeti maate kayiini mittu mini giddo heeranno manaati kurino anna, ama, oosote yinannireeti.

Muuzziiqqaho yaa manu faarisote ikko hatono siribaho muuzziiqqa horonsiranno, manu lowo geesha muuzziiqqa horonsiratenni haggiramo ikke heeranno

hara yaa mittu olliini wole ollaa harate da"atto yaa kayiinni mittowa kalaqamunni ikko mannu loosinoha marre da"atate darama yaa mitte basenni wole base daramate

Giwirinaho yaa manu baato loosire galino gara hattono saada ce'e alalino mana hakkone giwirinaho yine woshinayi yaate

borrote uduune yaa borreesirate horonsi'neemoho daftaru, biire, irsaase kuri baalunkku borrote uduunichooti yaate.

Bunu minena sagalete mine bunu mine buna ganfe hiraniwaat sagalete mini kayini mannaho woxuni hireena mannu woxisini hidhe itanowat .

odoote yaa mayyaate odoote yaa mannu mannu ledo mimmituyi ledo ganba yee hasaawanno hasawaati odoo addi addirinni afira dandiineemmo hattono fesibuukete afira dandiineemmo

Babaxino dani uduunicho yineemohu adi adirini loonsoniho siwiluni lonsonire lawishshaho lanumoha ikiro meesane haanto qotto yaate.